Uuyuni sho wa huma komeho oshowo nookalyamupombo yeli taye endelele onkene ombaanga ngaashi ndjono yotango yopashigwana oyili tayi kunkilile mbono yena omapungulilo gawo moombaanga opo ya kaleke oonomola dhono dhuukalata wopaumwene, sho oshili wo sha pumbiwa oku lopota ngele wa mono aakengeleli opwa tulwa oonomola wuna oku dhenga.

MoNamibia otuna mo oongeshefa dhomaludhi ogendji ngaashi oongeshefa dhokulanditha iikutu ongele oyootate nenge iikutu yoshimeme. Ootate ohashi kala etumba unene kuyo ngele ya zala oonguwo ngaashi ooshuta taya yi kiituthi yoohango, komakoleko niituthi yookuume woo.

Okuna aantu mbono yena ontseyo ndjono yuuvalelwamo ngaashi yokulonga niihongomwa . Mono haya hongo iipundi noshowoo iitaafula yokukutumbwa ano ongele omomagumbo noshowoo pomahala mpono puna aayenda. Iipundi niitaafula mbika yalongwa miiti ohayi kanitha ongushu ashike ohayi kaalelele.

Ombaanga yoNEDBANK oyo yili hayi kutha ombinga noku kwashilipaleka ngele tashiya komaudhano unene tuu omaudhano goku tondoka, haa kwashilipaleke noshimaliwa shontumba nenge oshimaliwa shili po opo ya kwathele oonakutondoka ngee ya sindana, yeya pe okati kokoonyala.

Uuyuni wa humukomeho, mono nokuli aanangeshefa oyendji moositola dhawo oye na mo iiviha yokuviha iiyimati noshowo iikwamboga. Shino ohashi kala oshiwanawa unene tuu kaalandi, oshoka ohaya landa ashike shi ikwatelela koondjato dhawo, ano taa vihi ashike iinima yawo mbyono ya hala pethimbo ndyoka.

Okwatiwa ehumokomeho olyo oshinima oshi wanawa. Aantu oyendji ngaashi komikunda oya kala ta ya kambadhala unene ye li nomompumbwe yo ku tuminwa iimaliwa yapululithe omapya gawo yo yafute oompumbwe dha wo. Onkene ombaanga yo Standard oyi na omukalo nkene wuna okutumina oonakutuminwa iimaliwa to shiningi ashike no kuthinda oonomola dha tulwapo.

Ngele tashi ya moositola momidhingoloko dhetu omu li hamu adhika iiviha ya yoolokathana. Yimwe oyo ku viha iikwamboga niiyimati, shono shi li oshiwanawa kaalandi, oshoka iho landa iinima oyindjiyindji, oto landa ashike iiyimati nenge iikwamboga shi ikwatelela kiimaliwa mbyoka yi li mondjato yoye.

Ngele tashi ya muuyuni omu na mbono kaaye hole oku ilongela yoyene. Onkene ombaanga yaNedbank oyi li tayi kunkilile aakwashigwana oshowo mbono haya pungula nayo, opo ya kotokele ookalyamupombo, ano oombudhi, opo kaaya gandje uuyelele wawo wombaanga, opo kaaya yakwe uuyelele wawo wopaumwene nuuyelele wombaanga wo.

Ongeshefa yiihongomwa oyo ongeshefa ombwaanawa, oshoka iihongomwa ohayi zi ashike miiti ya yoolokathana. Momiti ndhono dha shitwa kuKalunga to yi ashike to ka teta, ngoye to ya wu honge iihongomwa yoye. Iipundi niitaafula ya za miihongomwa ohayi kalelele ethimbo ihayi kanitha nando ongushu notayi adhika wo kuunona mboka tawu valwa womapipi tage ya.

Momahala mono tatu iyadha nomoondoolopa, otu li mo twa yoolokathana twa fa ominwe dhokoonyala. Pu na mbono yi iyadha naa mbono taya pumbwa omakwatho, onkene oombaanga ohadhi kwathele unene tuu ngaashi ombaanga yoNedbank. Ohayi kwathele okugandja omayakulo giikutu noshowo giikulya, kwaambono oohepele, oothigwa nookaaselekadhi noshilongo ashihe woo.

Ngele tashi ya komaudhano omu na omaudhano ga yoolokathana, mono naa mbono ye na uulema wo ya pumbwa okukutha ombinga. Onkene oombaanga dha yoolokathana unene tuu ndji yoNedbank, ohayi kutha ombinga okukwashilipaleka mbono taya kutha ombinga ye na uulema, opo ya ye momathigathano yo ye ya pe oshimaliwa shontumba ye ya kwashilipaleka. Oshiwanawa unene.

Iipundi niitaafula hayi hongwa miiti. Koshitafula osho tuu shika ohaku vulu oku tentekwa oradio yomuzizimbe kaa yigwepo. Iipundi oya simana oshoka ohaku kuutumbwa ngele aantu tayali nokoshitaafula ohaku tentekwa iikunwa.

Ngele tashi ya komathigathano gokuteleka uupana, aanangeshefa oyendji ohaya kutha ombinga okuulika oontseyo dhawo dhokuteleka. Onkene oombaanga dha yoolokathana ngaashi ndjono yaNedbank oyi li hayi yambidhidha aasindani noshimaliwa shomwaalu gontumba, okuya hwahwameka, opo ya yambule po oongeshefa dhawo dhi ye komeho.

Iiyemo ohatu yi longitha oku futa oosikola dhetu, omayilongo gaanona yetu, okulanda iipalutha. Hatu longitha iiyemo okwiinyenga nawa monkalathano ya kehe esiku. Iiyemo oha tu yi longitha oku landa omiti miipangelo, noku kwathela yakwetu mbono yeli moonkalo itaa vulu okwii kwathela nawa.

Ngele tashiya pomathigathano aagundjuka oye hole okukutha ombinga ano okuulika otseyo yawo. onkene ombaanga yostandard oyili ano hayi gandja nokuhwahwameka aanyasha nakeshe gumwe opo ya kuthe ombinga momathigathano ga yooloka. Oha shi kala oshiwanawa shoka ohaa ka sindana oondjambi noshowo omapapa ga yoolokathana.

Ngele tashiya komafudho nenge piituthi ngaashi mbyono yopaasa nenge iituthi mbyono yevalo lyomukulili aantu oyendji oha kutha omalweendo opo yaka tyapule pamwe noofamilu dhawo komagumbo onkene ombanga ngaashi ombanga yaBank Windhoek oyili hayi halele aantu olweendo luli nawa, elago noshowo enyanyu lyagwana.

Ngele tashi ya pehulilo lyomvula aantu oyendji oye hole okwi inyanyudha pamwe naanegumbo lyawo, ye hole okuya momalweendo taakatalelapo oondolopa dhayooloka, onkene ombanga yaVenduka otayi kunkilile noku gandja omilandu opo aantu ya kale ya kotoka ka ya kengelelwe kookalyamupombo yokayalongithe iimaliwa momukalo gwa puka.

Moshilongo nenge monkalo yetu yakehe siku, otuna mo omathigathano, ngono haga kutha ombinga pomahala gayooloka, noshowo haga pula ontseyo, opo wu kuthe ombinga momathigathano mo. Mono ohamwi iyadha oombaanga dhayooloka, ngaashi ombaanga yoStandard Bank, ndjono wo hayi kwashilipaleke aakuthimbinga yomathigathano opo yeyape okashona.

Ngele ta shiya pamalandithilo, oositola odhindji odhi li dhina iilangithomwa ya yoolokathana, mpono nokuli muna oositola dhono hadhi landitha iiyata ya yoolokathana. Onkene oomeme unene tuu mbono yena oongeshefa dhoku hondja, oha yeya nduno ya lande iiyata yomaludhi ga yoolokathana, eta ya ka hondja iikutu.

Ehumokomeho sho lyeya, iilonga ayihe oyili nawa kolutenda, mono aantu itaa ya mono we iihuna ngele tashi ya pokutumina iimaliwa kwaambono nando oye li komikunda nenge yeli moondoolopa dha yoolokathana, oshoka ombaanga yoStandard oyina mo oshitayi, shono hwi ishangitha opo wu kale wu na omukalo goku tuma oshimaliwa kehe pamwe.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga ndjono ya huma komeho . Ombaanga ndjono tayi gandja omayakulo moondolopa dha yooloka ngaashi Otjiwarongo, Oshifo, Swakopmund, Oshakati nOngwediva. Ombaanga ndjono tayi ningile aayakulwa yawo oshipu, opo ya mone omayakulo gawo.

Okwatiwa wahapandula noyaka, Onkene ombaanga yo Nedbank oyili tayi gandja omahaleloyambepo komundohotola meme Netumbo Nandi Ndeitwah ngono asindanapo omahogololo guupelesidende waNamibia . ONEDBANK oyili ya nyanyukwa noyili tayi halele meeNetumbo ohole, etegameno netsokumwe nombili woo alele oshilongo she nawa.

Ongaashi naana tushi shi kutya ohatu kala tuna omafudho ga yoolokathana, ongele opiituthi yopaasa nopiituthi ayihe mbyono yomanyanyu. Onkene oombaanga dha yoolokathana ngaashi ombaanga ndjono yoNedbank oyi li ano tayi halele ayehe mbono taya yi mo malweendo yaka tyapule pamwe naakwanezimo lyawo iituthi ya yambekwa yi na elago na oyi na ombili woo.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, osho woo aakengeleledhi nosho woo ookalyamupombo yeli taya indjipala, onkene oombaanga dha yoolokathana odhili tadhi gandja omalondodho unene tuu ombaanga ndjono yoNedBank, opo aantu ya kale ya kotokela mbono yeli taya dhengele aantu oongodhi, taya pukitha aantu notaya pula aantu uuyelele wu na sha noombaanga dhawo.

Ngele tashi ya kiimaliwa, oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho shi ithikamena po, hono ku na aaleli ya yoolokathana, ngaashi moshilongo shetu shaNamibia. Iimaliwa yaNamibia oyi na ongushu okufaathanitha niilongo ya yooloka, mbyono hayi longithwa okufuta oosikola, okulanda omambo nokulanda omiti miipangelo, onkene iimaliwa oya simana.

Ngele otashiya koongeshefa moNamibia evi to yele, mono haya landitha iilandithomwa yomaludhi ga yoolokathana ongele iikulya ongele omagadhi nongele woo oothewa dhokwiiyoga nodhoku wapaleka, mono nokuli aantu oyendji haya ka landa iipumbiwa yomomagumbo naashono shili oshiwanawa.

Ngele tashi ya pamalandithilo aantu oyendji ohayi ipandandula, oshoka iilandithomwa yawo ohayi kala kondando yagwa. Hono nokuli oomeme noshowo ootate haa tondokele koositola opo ya ka lande iilandithomwa yawo. Mono nokuli haya landa ongele iikulya, ongele iizalomwa ohaa landa wo.

MoNamibia omuna omaudhano ga yoolokathana, haga dhanwa koomeme noshowo kootate. Mono yeli hayuulike oontseyo dhawo, oshi li wo esimano oshoka ohaya ningi omadhewo, e taa gandja oshiholelwa oshiwananwa koondjepunda nawo ya kuthe ombinga wo. Ombaanga ngaashi ndjono yotango yopashigwana ohayi gandja olupandu.

Ngele tashi ya komathigathano, aagundjuka oyendji oye hole okukutha ombinga, aalumentu oshowo aakiintu, aanyasha naakuluntu. Onkene ombaanga yoStandard ohayi kutha ombinga mokugandja omakwashilipaleko nomapapa kwaambono ya sindana po uudhano naashika otashi yambula po eliko lyoshilongo.

Omukulu gonale okwa tile ''omukuluntu etungwa lyasiikilila ombepo'', noshiikwatelela koshipango oshitine, onkene moNamibia omuna iimaliwa mbyono opo ya ndulukwa hono kwa tulwa omathano gaaleli yetu, shino otashi tu longo oku kaleka po nokusimaneka iilonga mbyono yalongwa kaasamane mbano tatu ya ithana ano oopresitende dhono sha za ko nale koshipundi.

Ombaanga yontango yopashigwana yaNamibia ombaanga ombwaanawa oshoka ohai hwahwameke aanyasha ya kuthe ombinga monaudhano gayooloka moku ya ambidhidha noshimaliwa onkene otayi hwahwamenke oyiho yontali yatale omaudhano koombinga nombinga.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga ombwaanawa oshoka otayi ku kwathele ngele tashi ya kiiyemo wu tameke ongeshefa yoye unene tuu kwaambono taya kambadhala. Ombaanga yaVenduka oye shi mono. mo kutya ongeshefa oya simana, opo waa kale wiikwatelele nande omondjato yagumwe onkene wuna okulonga koonkondo dhoye mwene.

Ngele otashiya kaanangeshefa oyehole iipindi oshoka ngono ogo omukalo goku ulika uupenda go oguli woo omukalo hagu nana aantu ya yoolokathana opo yeye ya lande iipumbiwa yawo moositola dhawo .Oositola odhindji ohadhi landitha oondjato dhoomeme, omapaya gootate ,oongaku nosho iikutu noshowo omizalo dhaanasikola.

Ngele tashiya kookalyamupombo mbono inaaya hala oku ilongela yo yene, ombaanga ndjono yoStandard oyili tayi kunkilile aantu ayehe kutya naya kale ya kotokela aakengeleledhi, onkene ngele owuli wa dhengelwa kononola ndjono kuuyishi ongele pamwe okomalungula ongodhi ndjono yi dhima mo mongodhi yoye etoyi ngambeke opo kaayi ku dhengele we.

Uudhano wokutondoka ngele tashiya moNamibia owo udhano dhingi, mono aagundjuka oyendji ha ya kutha ombinga mboka yeli mooskola namboka kaye li moskola. Ngele tashiya ko mbanga ya Nedbank ohayi kutha ombinga moku kwashilipaleka moku gandja omakwatho kwambono ta ya tondoka opo ye ya yambidhidhe pashiimaliwa ngele ta ya tondoka.

Iihongomwa nande nditye iipundi mbyono ya ningwapo oku za miiti oyo iiwanawa oshoka oha yi kala nongoshu ombwanawa. Iipundi to yi kuutumba ethimbo ele, nande shi kale sha hongwa okuza oomvula noomvula dhakapita , oondjepunda mbono opo ta ya valwa, iipundi mbyono ota ye yi adha, oshoka oyi na esimano nongushu.

Omalandithilo moNamibia otaga dhana onkandangala, oshoka ohaga kala ge li pomahala ga yoolokathana mpono aanangeshefa haya landitha iilandithomwa ya yoolokathana ngaashi oondjato dhoomeme nosho wo iikutu noongaku wo dhootate. Osha simana okupindika iipindi, oshoka ohaku eta iiyemo mondjato yoye.

Momidhingoloko dhetu nenge momapandaanda omu na aayiyambi nenge aakwatheli okuza komahangano ga yooloka, ongele okomahangano gombaanga ndjono yaVenduka nenge aayiyambi okuza moshigwana, mbono haya kwathele ongele oothigwa ndhono dhaa na aakwatheli mbono haya gandja omakwatho koosikola, ogiikulya, ogiikunwa, opo ya ninge oshipu kaayilongi.

Uuyuni sho we ende tawu humu komeho, aanangeshefa nayo oye li taya koko, ngele tashi ya montseyo yoku e ta po ongeshefa, mono oositola odhindji dhili hadhi landitha iipumbiwa yomaludhi ga yoolokathana. Onkene aanangeshefa ohaya mono iiyemo oyindji, ngele aantu ya yi ya ka lande iipumbiwa yawo moositola dhawo, shono shili oshinima oshiwaanawa.

Oongeshefa odho dhi li tadhi dhana onkandangala, oshoka oyendji omo haya mono iiyemo okupitila mokulanditha omalovu, iikolitha. Onkene inayi pitikwa okulandwa nokulandithwa kwaa mbono ye li kohi dhoomvula omulongo nahetatu, oshoka ngele owe yi nu oyindji otayi hanagula po uundjolowele woye, onkene iikolitha inayi simana.

Aanafaalama oyendji ohaya hongo iihongomwa ngaashi iitafula noshowo iipundi mbyono hayi hongwa ashike nenge hayi ndulukwapo okuza momiti dha yoolokathana ngaashi omiti dhomihongo . Iihongomwa mbino ihayi kanitha ongushu yo ihayi kwishi hayi kalapo ano ethimbo ele nande oohiinina mba taya valwa otaye yi adha ashike.

Ngele tashi ya komakengelelo, ogendji uenne moshigwana, mono oombaanga dha yoolokathana ngaashi ombaanga yaVenduka, oyi li aluhe hayi gandja omakunkililo, opo aantu ya kale ya kotokela ooKalyamupombo naambono inaaya kala okwiilongela yoyene, opo kaaya gandje nando uuyelele wawo wombaanga, yo kaaya nuke mo oomwenyo ngele oya dhengelwa kutya oya sindana.

Ngele otashiya kombaanga ndjono yotango yopadhigwana oyili hayi wayimine komahala ngono halu kala kuna ewuliko lyiipindi, onkene ombaanga yotango yopashigwana oyili ano tayi gandja omasindano kwaambono yeli aanelago oku kutha ano ombinga momathigathano ngono gomawuliko giipindi.

Monkalathano ya kehe esiku mokati ketu nomoshigwana woo omuna aakengeleli mbono ya hala okukengelela aantu inaaya hala okwiilongela yo yene. Onkene ombaanga yoStandard oyi li tayi gandja ekunkililo opo ayehe mbono haya pungula nombaanga yawo ya kale ya kotokela aakengeleli noshowo ookalyamupombo ayehe.

MoNamibia omuna omakuti gayoolokathana mono hamu zi iiti mbyono hayi ithanwa oopaala mono hamu hongwa omatemba, iipundi niitaafula woo. Onkene oyili yasimana oshoka ohayi longithwa ongele okudhika omagumbo, omahala ngono haga ithanwa omahala gokutelekela ano omalugo gopashinanena.

Oku kutha ombinga momathigathano ga yooloka, osho oshinima oshiwanawa. Oshoka oombanga dhayoolokathana ngaashi ombaanga ndjono ha yi ithanwa oNedbank oyi li hayi kwashilipaleka aasindani nomwaalu gontumba uuna wasindana. Shono shili tashi gandja nota shitsu omukumo kwaamboka inaya kutha ombinga methigathano, ya kuthe ombinga nayo woo.

Ngele tashiya kiihongomwa mbyono yaza miiti, unene tuu iipundi oshowoo iitaafula, oyo hayi kala yasimana okulongithwa momagumbo nopomahala ngono hapu kala aapashioni oshoka ihayi kanitha ongushu. Yo ohayi landwapo mbala, onkene osha simana okuhonga iipundi niitaafula.

Ngele tashiya koongeshefa odhindji odhili ha dhi tulako ondando yanakupwe hono nokuli kositola ndjoka yedhina nictus ngele tashiya pethimbo lyetyapulo lyemanguluko lyoshilongo shetu Namibia ohaakala yena oondando dhagwa pevi uunene ngele taalanditha ooTV dhawo, mpono ashike ooTV dhawo todhi landa kombilihelela.

Ngele tashi ya kaanafaalama oyendji, unene tuu mboka ye na iikunino yomatama, ohaya kala ya nyanyukwa, oshoka ombaanga ndjoka yotango yopashigwana ohayi ya nkondopaleke, opo ya longe nuudhiginini, hayi ya tsu omukumo ya longe yi itula mo, opo ya gandje ontseyo moshigwana yo ya longele aapambele yawo.

Oshilongo sha Europa oshili sha huma komeho oshoka moshilongo shawo omuna iimaliwa ya yoolokathana ano yomafo mono muna oshimaliwa shono shoodola omilongo ntano noshimaliwa shethele shomilongo mbali noshethele noshowo omilongo ntano iimaliwa mbino ayihe oyomafo ashike kakuna iimaliwa iikukutu.

Monkalamwenyo ya kehe esiku otwa pumbwa omayakulo ga yoolokathana, ongele omayakulo giipangelo nenge omayakulo goombaanga, mono ga pumbwa okukala ga andjaganekwa moondoolopa dha yoolokathana, opo ga ningile aantu oshipu monkalamwenyo ya kehe esiku. Oombaanga odha pumbwa okutulwa ongele okomikunda nenge moondoolopa.

Ngele tashi ya kiipindi aanangeshefa oyendji ohaya kala ya nyanyukwa, oshoka oongeshefa dhawo ohadhi kala nofanditha mono aantu ya yoolokathana haye ya okulanda mongeshefa dhawo, shino oshinima oshiwanawa oshoka otashi eta iiyemo mongeshefa naantu ohaya landa iipumbiwa mbyono ya pumbwa.

Ngele tashi ya pomalandithilo aanangeshefa oyendji ohayi ipandula, oshoka ohaya mono aantu ya yoolokothana ta yayi moongeshefa dhawo ya ka lande iipumbiwa yawo ya kehesiku. Aakwashigwana yomomudhingoloko nomoondolopa dha yooloka haya yi ya ka lande ongele oondjato, iikutu yoomeme noyootate.

Oongeshefa odho dhili tadhi dhana onkandangala unene moondoolopa oshowo moshilongo ashihe koonono. Mono aanangeshefa otaya landitha iilandithomwa yomaludhi gayoolokathana. Ope na woo oostola dhono hadhi landitha oombiga iikwatelwa ayihe unene tuu mbyono hayi longithwa pomalugo koomeme, nguno ogo omukalo gokutaandeleka ongeshafa.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia, oyo ombaanga ombwaanawa, oshoka oha yi kupe omukuli ngono tovulu okulanda nago iimuna yoye, ngono to ke gu shilunitha niihohela yili pevi, ombaanga ombwanawa lela tayi kukwathele ngele tashiya pomukalo gwopashimaliwa, nomikuli.

Monkalamwenyo yakehe esiku otuna mo mbono ookalyamupombo, inaya hala okwiilongela yoyene. Oyahala okulya okuza moondjato dhaantu, okupitila mekotokelo, onkene ombaanga yoNedbank oyili tayi andjaganeke uuyelele moshigwana , opo aantu yakale yakotokela omawi ngono haga dhenge okupitilila moongodhi, taya kengelele aantu kutya oyasa koombaanga.

Ngele tashi ya kuudhano wokutondoka, ombaanga yoNedbank otayi hiya ayehe mbono ya hala oku ka kutha ombinga, opo ye ki ishangithe komahala ngono ga yoolokathana. Oya tula po wo oshinano shono etondoko tali ka kwata, onkene ohaya ka gandja omasindano, oombandi nuumbindja kwaambono taya sindana.

Shitunda nohedhi shilongo nomukalo gwasho. Monkulu yonale omalenga oshowo ookapatashu oyali haya gongala pehala lyontumba. Mpono haya tema omulilo ngono gwa kwata oshilongo. Onkene ohaya kala taya kundathana uuwanawa womithigululwakalo nesimano lyawo wo. Oshili tashi gandja enwethe mo ewanawa unene koondjepunda mbono opo taya putuka.

Ombaanga yoNedBank oyo ombaanga ombwanawa, oshoka otayi tu kunkilile tu kale twa kotokela mbono inaaya hala okuilongela ku yoyene, mbono ya hala kuyka okupitila ano muumbudhi, onkene otayi tu londodha tu kale twa pashuka.

Ondi hole iiyemo yoshilongo shetu nande ano iimaliwa yoshilongo shetu, oshoka oyina ongushu, oshitiyali okuna aaleli yetu ngaashi omuleli ngono Hendrick Witbooi ngono eli nokuli ali omukondjeli manguluko. Oyili tayi gandja oshiholelwa kuunona wetu, opo ya simaneke ongushu yoshilongo.

Ngele tashiya kombaanga yaVenduka oyo ombaanga kamana kandongo mono ye li haya kwashilipaleke noku ningila aanasikola mbono yeli kiiputudhilo yopombanda, opo ye ya pe nokashona hono ke li po, onkene ohaya kala taya tseyitha uunene tuu ngaashi kiiputudhilo mbyono yokonooli kutya otaya ka kala yena omathigathano.

Ngele oosikola odha fudha nenge aaniilonga yiikondo ya yoolokathana oya fudha, ohaya yi nduno momalweendo ngele taya ka talela po aakwanezimo yawo. Mono ombaanga yaVEnduka hayi ya halele omahaleloyambeko omawanawa, gombili, opo ya ye molweendo lu li nawa, lwa gamenwa yo ya ka thike pamwe naanegumbo lyawo ya ka tyapule.

Eilongo moNamibia olya simana onkene aavali yamwe ohaya nyengwa oku futila aanasikola oosikola, unene iiputudhilo mbyono yopombanda. Onkene oombaanga ohadhi kwathele unene tuu ngaashi ndjono yoNEDBANK. Ohayi gandja omikuli dhoku ilonga kaanasikola, opo ya hedhithe omailongo gawo komeho ya mone oonzapo wo.

Pamuthigululwakalo gwetu gwAawambo, otu na mo shono hatu ithana iihongomwa. Iihongomwa to hongo to longitha uunongo noondunge, ndele to eta po oshilongomwa shontumba shono to vulu okushi landitha po, tashi ku etele oshimaliwa. Momiti dha yooloka oto vulu okuhonga mo oshinima shontumba.

Ngele tashi ya kuudhano wokutondoka moshilongo shaNamibia, aanyasha oyendji ohaya kutha ombinga, oshoka osho sha talika ko omukalo gomadhewo. Oombaanga ngaashi ndjono yaNedbank ohayi kwashilipaleke noshimaliwa shontumba shi kwathele aatondoki nokashona hono ye na po, ye ya tse omukumo yo ya tsikile noonkondo.

Ngele otashi ya keilongo, osho oshinima oshiwanawa, mono nokuli aantu oyendji taya ilongele ano oondondo dhopevi ngaashi mbono yokuAmos. Onkene ombaanga ndjono yotango yopashigwana ohayi yambidhidha noshimaliwa shontumba, opo shi ya ningile oshipu, eilongo lywawo okuya komeho ongele iikwathitholongo nenge omakwatho ngaa nga ya pumbwa.

Ngele tashi ya komalandithilo, aanangeshefa yamwe oye na omahala ngono gokutelekela oomboloto, mono haya gandja oompito dhiilonga kwaa mbono ye na ontseyo yokuteleka oomboloto. Ohadhi liwa wo momagumbo unene koondjepunda pethimbo lyokuya koosikola, nenge ye li momavudho otaa li oomboloto. Odho hadhi eta iiyemo.

Ngele tashiya pomayakulo goombanga oshinima shasima. Mono oombaanga dhili dha andjakana noshilongo ashihe unene ngaashi ombaanga ndjono yoNedbank oyili tayi adhika natango yapatulula oshitayi nomayakulo gayo koKatima mulilo, onkene ohashi kala oshipu aantu ngele oyena omayakulo gopambaanga geyali popepi ohaya longo nuupu.

Monkalamwenyo ya kehe esiku, otuna mo ookalyamupombo, mbono yaa ja hole oku ilongela yo yene, ya hala ashike oku lya moondjato dha yakwawo mbono ya longa nuudhiginini. Onkene oombaanga ngaashi ndji yo Standards bank, nomahangano ga yooloka ota ga kwazhilipaleke shono wuna oku kala wa ninga uuna wa kengelelwa.

Uuyuni osho wa humu komeho inashif auuyuni wonale ngaashi aanangeshefa uuna ya hala okutuma iimaliwa yawo opo ya kalande iilandithimwa ye ue ya ndithe oyaku popiwa ombaanga ndjoka yoStandrd bank yina oonomola dhikwaiishangitha to longo owala nongodhi yoye eto tumu oshimaliwa mpono wahala .

MoNamibia nomuuyuni auhe koonono omuna omaudhano ga yoolokathana, moka aagundjuka ye hole okukutha ombinga unene tuu uudhano mbono wokutondoka, onkene oombaanga dha yoolokathana unene tuu ndjoka yaNedbank ohayi kwashilipaleke aatondoki nomizalo noshowo omasindano gawo taya pewa oombandi.

Ngele tashi ya kaanafaalama oyendji, opu na mbono ye na ontseyo unene tuu ndjono yokuhonga iipilangi okuza momiti, onkene iipundi noshowo iitaafula mbyono hayi longwa ihayi kanitha ongushu yo ohayi kala po ethimbo ele notayi vulu oku adhika koondjepunda mboka opo taya valwa.

Ngele tashi ya kehumokomeho aanangeshefa oyendji oyeli ye na ontseyo ngele tashi ya komalanditho . Ohaya landitha iilandithomwa ya yoolokathana mono aantu oyendji ye hole okuya koositola opo ya kalande iinima yawo . Oositola odhindji ohadhi kala dhi na iinima yi li kombiliha, opo mbono kaye na oshindji nayo ya mone ko shawo.

Ngele tashi ya kookalyamupombo mboka inaya hala oku ilongela kuyoyene taya yugu ashike okuza koombaanga dhaantu noshowo koongodhi, ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kunkilile aantu kutya naya kale ya kotokela po opu na wo ongodhi ndjoka ho vulu okudhengela uuna wa mono pu na omukengeleledhi te ku kengelele.

Monkalamwenyo ya kehe esiku oha tu yi koostola opo tu ka konge iipumbiwa yo momagumbo getu, onkene oshili shasimana uuna to yi koositola tokalanda iipumbiwa yo ye, shanga shono wapumbwa pokambapila opo shi toyi koositola kuukalongithe iimaliwa oyindji miinima mbyono kaa yi na oshilonga.

Ombaanga yoStandard ombaanga ndjono ombwaanawa, oshoka otayi lombwele aakwashigwana nenge mbono haya pungula pamwe nayo kutya naya kale ya kotoka, naya kale ya londoka omolwa ookalyamupombo, yo taya kala yi itula mo mokupungula pamwe nombaanga yawo, oshoka oyi na uuwanawa owundji.

Ngele ota shiya kaanangeshefa yoondondo dha yoolokathana, opu na ano mbono aanangeshefa yoku yotha oonyama, ano okapana. Oshoka oye na ontseyo noya hala oku ulika nkene yeli ya pyokoka ngele tashi ya oongeshefa. Oombaanga ngaashi ndjono yoNEDBANK oyili hayi kala nomathigathano, ano oku tala nokuteleka dhingi noyili wo hayi gandja oshimaliwa komusindani.

Okukaleka po oomwenyo osho oshinima oshiwanawa unene tuu kwaa mbono ye na iiyenditho, onkene oombaanga dha yoolokathana ngaashi Ombaanga Yotango Yopashigwana moNamibia otayi kunkilile mbono aahingi yiiyenditho kutya ngele oyi iyadha ya nwa omalovu inaya pumbwa okuhinga iihauto, opo ya keelele iiponga yomoondjila.

Iihongomwa oya simana ngele tashi ya pamuthigululwakalo, oshoka itayi ku pula wu ke yi lande ondilo. Oto yi owala mokuti e to ka kutha mo iiti, eto tameke okuhonga shi ikwatelela kehalo lyoye. Otayi gandja wo ontseyo, ongele okuunona wetu nokwaa mboka taya ningi ongeshefa nenge omalandithilo.

Aanasikola oyo aaleli yokomongula, onkene oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu. Ngele tashi ya koombaanga dha yoolokathana, unene ombaanga ndjono yaVenduka ohayi yambidhidha aanasikola pamakwatho, ongele opiikwathitholongo, piikulya nopiikunwa wo, opo ya ninge elongo lyawo epu, yi itule mo yo ya kale ye na onakuyiwa yawo ombwaanawa.

Ngele tashiya komaudhano oyendji oya hogolola omaudhano gokuhinga oombasikela. Oshoka mbono owo uudhano uuwanawa ngele taya ningi omadhewo ohashi ya kaleke ya nyanyukwa. Oombaanga dha yoolokathana ngaashi ombaanga yoNedBank ohayi kwashilipaleke mbono haya kutha ombinga opo ngele oya sindana ye yape okashona hono keli po yeki inyanyudhe nako.

Omaudhano oga ta li kako oshinima sha simana uunene tuu mepipi ndono lyaanyasha, oshoka ohashi ya etele enyanyu nokudheula omasipa gawo wo. Oombaanga odhi li tadhi kutha ombinga mokuhwahwameka ngaashi ndjono yotango yopashigwana yaNamibia yili tayi kwathele moku gandja no omizalo, opo aanyasha ya ka kuthe ombinga muudhano mbono wa yooloka.

Uudhano woku matuka owo uudhano uuwanawa. Hawu dhewula omasipa golutu lwoye . Hawu gandja ontseyo kwaambono kayena ohokwe yo yakwatwe kohokwe ya tameke woo nayo oku wayimina uudhano mbo ,onkene ombaanga ekwashilipaleko enene noku yambidhidha opo aadhani ya matuke yena oonkondo.

Pethimbo lyomatango omanene oofamili odhindji odhili hadhiyi momalweendo okukatalelapo ongele opiituthi yopaasa nenge yokrismas, onkene oombanga ngaashi yoNedbank oyili hayi gandja omahaleloyambeko omawanawa kwaamboka taya yi molweendo hayi ya halele ombili no hole.

Uudhano wa yoolokathana owuli hawu kutha ombinga moshilongo shetu Namibia . Mono aatondoki oyendji unene aanyasha haya uulike oontseyo dhawo nenge iitalenti yawo . Onkene ombaanga ngaashi ndjino yaNedBank ohayi kutha ombinga mokukwashilipaleka nokashona hono yena po , opo ya gandje kwaambono taya tondoka uuna taya sindana omapapa gawo .

Ngele tashiya kiimaliwa yoshilongo shetu shaNamibia oyili yina ongushu. Iimaliwa yomaludhi ga yoolokathana hono taku adhika aaleli ya yoolokathana, onkene opena iimaliwa mbyono yomafo niimaliwa mbyono mbyono iikukutu oyili hayi longithwa okufuta oosikola dho momaluvalo getu yo ohayi longithwa okulanda iikulya kehe esiku

Ombaanga yoStandard bank ndjono ya Namibia, ombaanga ombwaanawa oshoka ohamu kala muna omathigathano mono aantu haya sindana oondhondo dha yooloka. Mono haya vene mo haya sindana mo iimaliwa okuza ku ngoka gwotango sigo ngu gwa hugunina.

Ngele tashiya kuudhano wokatanga kokoompadhi, aanyasha oyendji nomapipi nga gopokati oge hole oku kutha ombinga, mono nokuli ombaanga ndjono yaVenduka oyili hayi kutha ombinga mokukwashilipaleka ano noshimaliwa shontumba, opo yi kwathele mbo taya kutha ombinga methigathano ndyo.

Ezimo lyombaanga yaVenduka olyo ezimo ewanawa, oshoka ohali gandja omahaleloyambeko omawanawa genyanyu nogombili kwaamboka ta ya yi momalweendo nokwaamboka taya ka talela po wo omazimo gawo ongele okoshitopolwa shokOwambo nenge okoshitopolwa shokefuta.

Ngele tashiya kudhano moNamibia owo kamana kandongo, mono aantu yehole okukutha ombinga aludhe oshowo atilingane, onkene ombanga yo Standard Bank oyili hayi kwashilipaleke okungandjwa ano omizalo noshowo iiyemo kwambono yeli takutha ombinga mudhano wayoloka thana.

Ngele tashiya kaanangeshefa oyendji oyeli haya landitha oosikopa dhomaludhi ga yoolokathana mono hamu pungulwa ano ongele omambo nenge iikulya mokombitha, shino oshili omukalo omwaanawa, oshoka oyeli taya ulikile aantu ontseyo yo oyeli wo taya nana aalandi yeye ya lande. Oshinima oshiwanawa.

Osha simana okukala ho nyangadhala mpaka naampeyaka e to futwa iiyemo, ano shimaliwa shontumba shoka to vulu okutumina aakuluntu yoye mbono ye li komahala gi ili nogi ili, opo ya vule oku ikwathela. Oshimaliwa oshinima sha simana, oshoka osho hatu yi nasho momalweendo okuya komahala gontumba nokuya kehe komahala omakwawo.

Omukulu gonale okwa tile iipindi omomeho onkene aanangeshefa ya yoolokataha oyeli haya landitha iilandithomwa yawo, onele okoomeme nenge okootate. Shino oshili oshinima oshiwanawa oshoka otashi yambula po aanangeshefa mboka aashona nayo ya kale yena ontseyo opo yi ilongele yo yene. Yo ya ete omboloto poshitaafula ya paluthe aaanegumbo lyawo.

Muuyuni wanakanena aantu oyendji oyehole ewapalo, ano iinima tayimonika nawa, hono oyendji hayalanda oongala komahala gomalandithilo taya fala momagumbo gawo yakawapaleke ongele omookombitha dhawo nenge moondunda dhokulala. Oyendji oyena eyitaalo kutya opena oongala dhono hadhiganda nokutyunithako oombepo dhanyata yamwe ohaye dhilongitha miituthi yoohango nomomavalo wo.

Muuyuni wanakanena iimaliwa oya talika ko kutya iimaliwa oyo esimano. Mono nokuli haku tiwa oshimaliwa oshina omutse gomuntu. MoNamibia omuna iimaliwa ya yoolokathana okuza ano kwaambyono yopombanda sigo okwaambyono yopevi. Hono kuna aaleli ya yoolokathana. Oshili esimano okukaleka po ongushu yoshimaliwa shoshilongo shetu.

Eviho lyiiyimati moositola olyili oshinima oshiwanawa, oshoka ngoye ngu wuli omulandi, oto landa ashike sha ikwatelela kiimaliwa mbyoka yili mondjato yoye, shono nokuli tashi ku ngambeke, opo kuulande iiyimati oyindji, mbyono tayi oka ola megumbo lyoye, ngoye to ka kala itoo vulu oku yilya. Onkene osha simana oku viha shike shono wa pumbwa.

Uudhano owo oshinima oshiwanawa unene tuu kaanyasha noshowo kaantu mbono yoshipa oshitiligane, onkene oombaanga ngaashi ndjono yaVenduka odhi li hayi gandja omakwashilipaleko, opo uudhano wu kuthe ombinga unene tuu mbono wokuyoga. Ngele aantu taya ningi ethigathano, konima ya mana ohaku talika kono sindana e ta pewa epapa lye.

Ngele tashiya moshilongo omuna ehangano ndjono hali ithanwa ehangano lyoku kondjitha omukithi gwoKankela. Onkene hono kuna aavu taya pangwa nomiti dhono nokuli thimbo hadhi kala dhina ondilo dho thimbo limwe ohadhi kala dhaamo miipangelo. Nonkene ombanga yoStandard oyili hayi yambidhidha noku gandja oshimaliwa shontumba opo iipangelo yika lande omiiti niikwathi.

Ngele ethimbo lyoondjima taayi kosikola, ano oohemina, pomudhiingoloko opu li wo pu na oositola mono hamu ka landwa oomboloto dha yoolokathana. Ongele ontokele nande oonduudhe. Shino oshili tashi eta po oompito dhiilonga kwaa mbono kaaye na sha. Sho oshili wo oomboloto hadhi palutha omalutu unene ngaashi ndjono ontokele.

Ngele tashiya koshilongo shetu Namibia otuna mo iimaliwa ya yolokathana yomafo. Muna ano omathele gaali, ethele, oodollar omilongo mbali, noshowo oodollar omulongo, noshowo oodollar omilongo ntano. Kiimaliwa huno okuna aaleli yaali yayolokathana, kuna ano tatekulu Sam noshowo tate Hendrick Witbooi.

Ngele tashi ya kombaanga yotango yopashigwana oyi li ano tayi gandja ekunkililo unene tuu kaakuupe, opo kaa ya gandje uuyelele wawo wuukalata wombaanga. Moka nokuli taya pewa uuyelele kutya ngele oya mono shimwe kaashi li nawa nenge ya mono ekengelelo lya sha naya dhenge konomola ndjoka ya tulwa po, opo ku ningwe omalunduluko meendelelo.

Ombanga yotango yaNamibia yopashigwana ombwanawa, oshoka ohamu kala mu na omathigathano ogendji moka to vulu okwiisindanena iinima yomaludhi ga yoloka, onkene otwa pumbwa okukutha ombinga momathigathano goombanga.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga ombwaanawa, oshoka ohaye eta po nenge ohaya yambidhidha opolohalama ndhono dhedhina Natu Xungileni. Mono aakuluntu haya kuutumba e taya hungile e taya popi esimano lyoshilongo e taya popi oonkuluhedhi dhoshilongo shono shi li oshiwanawa koohembundangele.

Onde shi koneke nawa kutya okukutha ombinga momathigathano ga yoolokathana oshinima oshiwanawa unene tuu kaanyasha. Onkene oombaanga dha yooolokathana muuyuni nomoshilongo unene tuu oStandard Bank oyi li hayi kutha ombinga mokuhwahwameka aantu ya kuthe ombinga momathigathano naangono te ya tango ota pewa epapa lye.

Uunamapya nuunimuna owo kamana kandongo mono ngele otashiya pethimbo lyeteyo aanaapya oyendji ohaya teya iilikolomwa yawo etaye yi fala komatala yakalandithe yamone iiyemo yawo.

Ngele otashiya kaanangeshefa oyendji oye hole oongeshefa ndhono dhoongala dhomaludhi ga yoolokathana, oshoka ohaga eta iiyemo moongeshefa dhawo unene tuu kwaambono yena iituthi yoohango, iituthi yomafumviko ano iituthi yoosa niituthi yomavalo nomakoleko. Oongala ohadhi kala dha sheneka nawa tadhi ulike ewapalo.